Lafiyar ƙwaƙwalwar uwa, a dudduniya kusan kasha goma na mata masu juna biyu da kasha goma sha uku na matan da suka haihu suna fama da matsalar taɓin hankali musamman baƙin ciki, a ƙasashe masu tasowa wannan yafi gima wato kasha goma sha biyar da ɗigo shida a lokacin ɗaukar ciki da kasha goma sha tara da ɗigo takwas bayan haihuwa, a lokuta masu tsanani wahalar iyaye mata na iya yin tsanani sosai har ma suna iya kasha kansu, bugu da ƙari, uwayen da abun ya shafa ba za su iya yin aiki yadda ya kamata ba a sakamakon haka girma da cigaban yara na iya zama munmunan tasiri, ana iya magance matsalar ƙwaƙwalwr uwa, za a iya isar da sako mai inganci ko da ƙwararrun ma`aikatan kiwon lafiya waɗanda ba ƙwararru ba, manufofin sashen game da lafiyar ƙwaƙwalwar uwa sune, dan ƙarfafa shawarwari da samar da jagoranci na duniya dan lafiyar tunanin iyaye mata, dan ba da goyan baya ga ƙasashe membobin bisa tushen shaida ingantaccen farashi da haƙƙin ɗan Adam, daidaita lafiyar hankali, da sabis na kulawa da zamantakewa a cikin tushen al`umma don gano farkon ganowa da kula da cututtukan hauka na uwa, dan samar da dabarun inganta jin daɗin jin jin daɗin jama`a da riga kafi, da haɓɓaka rikice rikicen tunani na iyaye mata a lokacin ɗaukar ciki da bayan haihuwa, don tallafawa haɗin kai da shirye shiryen tare da shi da kiwon lafiyar mata da yara, shiye shryen kiwon lafiyar haihuwa da kuma daidai daidaita su tare da kula da jinsi da daidaito da dabarun kare haƙƙin bil adama na “world health organization” wato “WHO” don ƙarfafa tsarin bayanai, shaida da bincike masu dacewa da lafiyar ƙwaƙwalwar iyaye mata.

Meditation waton tunani, yin zurfin tunani tsohuwar al’ada ne asali da ta samu asali tin dubban shekaru duk da shekarunkan wannan aikin ya zama ruwan dare da ya game gari a duk duniya saboda yana da fai’da daga lafiyan kwakwalwa da kuma jin daɗin rayuwa gabaɗaya tare da taimakon fasahan zamani. Masu bincike sun cigaba da faɗa da fahintan yadda tunani ke taimakawa mutane, dalilin da ya sa yakeyin aiki. Mene ne tunani? Yin zurfin tunani al’adace da ta ƙunshi mayar da hankali ko share hankalinku ta amfani da haɗe-haɗen da dubarun tunani dana zahiri ɓangare nauyin tunani da kuka zaɓa za ku iya yin zuzzurfan tunani don shaƙatawa, rage damuwa da ƙarin wasu manema suna amfani da tunani don taimaka musu inganta lafiyansu kaman yin amfani da shi don taimakawa wajen barin ƙalubalen sigari. Al’adan yin zurfin tunani shekaru dubbai ne kuma nau’o’i daban-daban sun fito daga ko’ina cikin duniya, anma kimiyan zamani tafara nazarin wannan dalla-dalla a cikin ‘yanshekaru da suka gabata, wasu daga cikin manya-manyan tsalle-tsalle a cikin fahintan kimiya game da zizzirfan tunani sun samu ne kawai sabo da fasahar zamani.

Menen mono hagiya? Mono hagiya yana da yawan zubar jini na haila ko asarar jini fiye da yadda ake yi a lokacin haila, kuna iya samun mono hagiya idan kun yi al’adar da ta wuce kwanaki bakwai, zubar da jini sosai dole ne ka canza fat ko ɗin ku kowami awa na awanni da yawa baya, baya buƙatar sanya manye da yawa lokaci guda in har ana zubar jinni. Canjin fad a tsakiyan dare ko wuce gudan jini mai girman kwata ko mafi girma, sau da yawa ko wace rana ba za ku iya yin ayyukan ku yau da kullum ba lokacin da kuke da haila, yawancin mutane ba sa jin daɗin samun al’adarsu amma idan kana da mono haigiya samun jinin haila yana da wahala sosai. Ze iya tsoma baƙi tare rayuwan yau da kullum kuma ya sa ya yi wahala zuwa aiki ko kuma makaranta, canza kayan kwaliyya da zama a gida lokacin da kuke al’ada yana iya jan rauni tuntubi me ba da lafiya idan ɗayan yanayin ya same ku, za su iya kimanta alamunku kuma su gano abun dake haifar da ciwon haila. Bayan haka suna iya bada shawarar zabubbukan magani dan gudanar da kwararren jini mai nauyi yayin al’adarku.

Lafiyar tunanin mutun yanayi ne najin daɗin tunani wanda ke ba mutane damar jurewa matsalolin rayuwa, fahimtar iyyawan su, koyo da kyau da aiki da kyau da bada gudun muwa ga al’amuran su. yana da mahimmanci ƙima da kayan aiki kuma yana da mahimammanci ga jin daɗin mu. A ko wani lokaci nau’ikan nau’ikan mutan, danji, al’umma da abubuwan tsari na iyya haɗuwa dan ƙarewa ko lalata lafiyan kwakwalwa, koda yake ya wancin mutane sunada juriya. Mutanen dake fuskantar yanayi mara kyau ciki harda talauci, tashin hankali, naƙasa da rashin daidai to suna cikin haɗarin haɓɓaka lafiyan kwakwalwa, yawancin yanayin lafiyar kwakwalwa za’a iyya za’a iyya bi dasu yadda ya kamata akan ɗan ƙaramin farashi. Duk da haka tsarin kiwon lafiya ya kasance maras wada taccen kayan aiki, kuma giɓin jinya suna da yawa a duk faɗin duniya, kulawar lafiyar kwakwalwa galibi bata da inganci idan aka kawo mutanen da keda yanayin taɓin hankali sukan fuskanci ƙyama wariya da take hakkin dan adam.

Salamu alaikum, suna na Muhammad Nuraddeen kuma zan yi Magana akan NHIA. NHIA wato Nation Health Insuarance Authority, wanda anka fi sani da sunan NHIS National Health Insuarane Scheme. Doka ce wanda aka ƙirƙiro acikin dokar ƙasa da sunan decree thirthy five a shekarar dubu ɗaya da ɗari tara da casa’in da tara, wanda aka fi sani yanzu da act thirty five. An ƙirƙiro dokan ne do taimakawa talakawan ƙasa samun sauƙin nagartaccen kulawa a asibitocin gwamnati. Haka zalika kuma asibitocin da ban a gwamnati ba amma sun yi register da na gwamnati. Akwai ayyukan da dama wanda wannan dokar ke kulawa da shi ta fannin lafiya a Nigeria, daga cikinsu akwai yaɗawa jama’a wato tallatawa al’umma akan dokan don su amfana. Akwai kuma kulawa tare da kuɗin da ake biya na ɗaukan nauyin aikin da aka yi wa marasa lafiya a asibitin, yanda zai zo masu da arha su samu sauƙin biya ba tare da sun yi wahalar biyan kuɗi ba. Akwai kuma fifikon yara, dan su ne mafi mahmmancin jin daɗin dokan nan da gwamnati ta ƙirƙiro. Ana sa ran cewa, da wannan dokar ta NHIA za a samu kulawa sosai a asibitocin ba tare da anyi wahalar kasha kuɗaɗe dayawa ba, kuma ana sa ran cewa miliyan tamanin na talakkawan Nigeria za su amfana da wannan dokar da gwamnati ta ƙirƙiro.

Ma'aikaciyar jinya ce ƙwararre na kiwon lafiya wanda aka horar da shi don kula da mutanen da basu da lafiya ko suka ji rauni. Ma'aikatan jinya suna aiki don inganta lafiya, hana cututtuka da kuma taimakawa marasa lafiya murmurewa. Jaraba: Akwai hakkin ma'aikaciyar jinya, jarabawar jiki, yi gwajin jiki da tarihin lafiya. Magani: Gudanar da magunguna da sauran ayyukan shirye-shiryen jinya, yi aiki tare da likitoci don ƙirƙirar shirye-shiryen magani. Kulawar mara lafiya: Haɗa kulawa tare da sauran ƙwararrun kiwon lafiya, shawarwari na haƙuri, kare haƙƙin majinyaci kuma taimaka masu kewaye tsarin kula da lafiya. Ilimi, samar da haɓakan kiwon lafiya da ba da shawara da ilimi. Kulawar rauni, magance raunuka da sarrafa cututtuka. Halayen ma'aikacin jinya; tausayi da tausaya wa, ilimin asibiti, sadaukarwa da cigaba da ilimi, ikon yin aiki da kansa kuma a matsayin ɓangare na ƙungiya, alƙawari ga aminci, ƙarfafan ƙwarewar warware matsala, kyakkyawan ƙwarewan sadarwa, ikon sarrafa matsu. Ƙwarewar jinya; likitan jinya, ma'aikaciyar jinya da taɓin hankali, ungo zama, ma'aikaciyar jinya ta iyali, ƙwararren ma'aikacin jinya, malamin jinya, nurse ɗin tafiya da kuma ma'aikaciyar jinya.

Ciki da gina jiki, mene ne abinci mai gina jiki kuma mai yasa yake da mahimmanci a lokacin ɗaukar ciki? Gina jiki shi ne game da cin abinci mai kyau da daidaitacce dan haka jikin ka ya samu abubuwan gina abubuwan gina jiki da yake buƙata, abubuwan gina jiki abubuwa ne a cikin abinci waɗanda jikin mu ke buƙata don su iya aiki da girma sun haɗa da “carbohydrate,” fats sinadarai, “vitamin”, ma`adanai, da ruwa lokacin da kake ciki abinci mai gina jiki yana da mahimmanci fiye da kowane lokaci, kuna buƙatar ƙarin abubuwan gina jiki masu mahimmanci fiye da yadda kuke yi kafin ciki, yin zaɓin abinci mai kyau a kowace rana haka nan zai taimaka wajen tabbatar da cewa ku da jiririn ku sun samu nauyin nauyi mai kyau ka tuna cewa shan ƙari da yawa na iya zama cutarwa misali yawan adadin vitamin A zai iya haifar da lahani na haihuwa ɗauki “vitamin” da ma`adanai kawai waɗanda mai kula da lafiyar ku ya ba ya bada ya ba da shawarar, haka nan kuna buƙatar ƙarin “pro protein” lokacin da kuke ciki, ingattantun hanyoyin gina jiki sun haɗa da wake, “pies,” kwai, nama maras ƙarfi, abincin teku, da ƙwaya da iri maras sa gishiri.

Bincika na yau da kullun akan gwajin abinci mai gina jiki jilya da sa ido kan abubuwan da ake ci suna da mahimmanci dan tabbatar da ingantaccen aiki abinci mai gina jiki, wannan binciken yayi niyya dan bincika yawan haɗarin abinci mai gina jiki, ɗaukar abinci mai gina jiki da alaman tasirin abinci mai gina jiki “NIS” a cikin marasa lafiya na asibiti, an gudanar da bincike mai zurfi ciki har da tsofaffi marasa lafiya da aka shigar da su dan ƙwanaki akan nuwamba ɗaya da ɗaya na shekara dubu biyu da ishirin da uku an tattara bayanai daga bayanan likita don kimanta yawan haɗarin abinci mai gina jiki ta amfani da ma`aunin “NRS 2002” bugu da ƙari an tattara bayyai kan cin abinci da kuma NIS ta hanyar hira da marasa lafiya da aka gono suna cikin haɗarin abinci mai jina jiki, an haɗa marasa lafiya ɗari da huɗu kashi arba`in da takwas kenan cikin mata cikin su a cikin binciken tare da kasha hamsin da ɗaya an gano cewa suna cikin haɗarin abinci mai gina jiki, marasa lafiya a haɗarin abinci mai cikin abinci mai gina jiki da waɗanda basu da haɗari sun bambanta sosai dangane da tsawon lokacin shiga marasa lafiya dake cikin hatsarin abinci mai gina jiki suna da matsaƙaicin ɗaukan nauyi na na makamashi na kasha sittin da ɗaukan nauyin protein na kashi arba`in da biyar, duk da haka kawai kashi arba`in da biyu daga cikin su sun samu nasara cin makamashi na abun da ake buƙata, yayin da kashi ishirin da takwas ya haɗu da wannan matakin dan cin abinci mai gina jiki mafi yawan NIS da ke shafar abinci abincin abinci shi ne zawo maƙarƙashiya ko rashin jin daɗi daga jiki wanda kasha hamsin na mararsa lafiya suka rawaito.

Out break preparateness ma’ana shirin da akeyi ma anno ba akwai ire iren annoban da ake samu kuma munsha jin sunaye irrina kwalewa kobik nintin waton wanda akafi sani da korona birus sha’anin kula da lafiyan al umma watom ministiri of healt sukan tana darda shiri da tsari da za’abi dan arage barnan da annoban zata kawo akwai ma’iakata wayan da aikin su shine saka idanu suga iyya yaduwan da annoban takeyi dan asan yanda za’a sarrafa wa lamarin a rage barnan da zatayi a irrin wannan halin da ake da ake ciki akan sama hadin guiwa na gida da gwamnatin tarayya da duniya baki daya misali unisef da dabulu hec o

Kiwon daji na overial wato ciwon daji na mahaifa shi ne girma na “cell” waɗanda ke samuwa a cikin overis ɗin wato mahaifa, ƙwayoyi ƙwayoyin suna haɓaka da sauri kuma suna iya mamayewa mamayewa da lalata kyallan jikin lafiyayye, tsarin haihuwa na mace yana ɗauke da overis guda biyu, ɗaya a kowane gefen mahaifa overis kowane kowane kamar girman ulman ne yana samar da kwainda kuma “homones na exprogen da progesterone”, magani ciwon daji na overian yawanci ya ƙunshi “theater da kimoteract,” alamomin gane cewa mace ta kamu da ciwon daji na mahaifa lokacin da ciwon daji na overian ya fara tasowa ba zai haifar da alamun bayyanar ba lokacin da alamun ciwon dajin na overian suka faru yawanci ana daganta su ga wasu yanayi na yau da kullum, alamu da alamun ciwn daji na overian na iya haɗawa da kumburin ciki ko kumburi da saurin jin ƙoshi lokacin cin abinci rage nauyi rashin jin daɗi a yankin ƙashin a yankin ƙashin ƙugu, gajiya, ciwon baya canje canje a cikin halayen hanji kamar maƙarƙashiya kuma buƙatar fitsari akai akai, lokacin ganin likita yi alƙawari tare da likita idan kuna da wasu alamu ko alamomi.

Maganin matsalolin shayarwa, masana kiwon lafiya sun yadda cewa shyarwa itace ne mafi kyawun zaɓi ga uwa da jariri muna ba da shawaran cewa jarirai su ci madaran nono kawai kawai na tsawon watanni shida na farko, sannan su cigaba da shan nono a matsayin babban abin da zasu ci har sai sun kai aƙalla shekaru ɗaya zuwa biyu, gaskiya ne cewa shayarwa ba ko a yaushe bane mai sauƙi ko ga uwaye da jarirai ina iya ɗaukan ɗan lokaci kaɗan danko dan ku dan kudu duƙa ku samu rataye ku same ku same rataye shi, yana da mahimmanci a san wanan a gaba ta yadda zaku iya tabbatar da cewa kuna da duk goyan baya da sadaukar da kuke buƙata idan matsala ta taso, shayarwa jaririn ka na iya zama gwaninta mai kyau ga uwa da jariri yana ɗaukar lokaci da aiki don samun kwanciyar hankali tare da shayarwa, abubuwan da zaku iya yi don taimakawa tsarin sun haɗa da fara shayar da jaririn ku a asibiti bayan haihuwa nemi taimako daga mashwarcin nono ko ma`aikacin jinya don farawa, ciwon nono, yawancin mata suna iya shayarwa ba tare da jin safi ba, wani lokaci ciwon nono da ciwon ciwon zai faru a cikin makon farko, samun taimako tare da madaidaicin ƙunli nan da nan madaidaicin kunle nan da nan daga mai goyan bayan shayarwa zai iya taimakawa wannan.

Tashin hankali kan tunanin yawan kamuwa da cuta, a turance ana kiran wannan irin cuta watom nasafobiya, nasafobiya shine lokacin da kuke da tsayin daka tsoron rashin hankali na kamuwa da cuta na yau da kullum. Sau da yawa mai barazanar rayuwa kamar kansa ko. Mene ne nasofobiya mutanen da keda nasofobiya su nada tsoron rashin tunani na tasowa takamammen cuta, yawancin lokaci rashin lafiyar da suke tsoro yana da haɗari ga rayuwa. Nasafobiya wani lokaci ana kiranta da cutar ɗaliban likitanci sabadda ɗalibai na iyya yarda suna da cuta bayan nazarin ta sauran sharuɗɗan na nasofobiya sun haɗa da cutar fobiya da haifokondiriyabon. Wani sabon fobiya mai alaƙa da gaskiya shine sibakondiya wannan yana nufun mutanen da suke karantawa game da wata cuta akan layi, wato siba sifas sannan kuma suna gasgata suna da ko zasu kamu da cutar.

Polycystic Ovary Syndrome pcos wani yanayi ne na kowa dake yake shafan hormones namu, yana haifar da rashin dai daituwan al’ada, yawan girman gashi, kuraje da rashin haihuwa, diyyar ga pcos ya dogara da idan kana son yin ciki mutanen da ke da pcos na iya zama mafi haɗari ga wasu yanayin kiwon lafiya, kaman ciwon sikari da hawan jini. Mene ne ciwon ovarian Polycystic? Polycystic Ovary Syndrome shi ne rashin daidaituwa na hormonal wanda ke faruwa a lokacin da ovaries suna wuce haifar da hona da iri, idan kana da pcos ovaries naka suna samar da matakan hormones da ake kira androgens. Yana sa hormone na haihuwa ya zama rashin daidaituwa sakamakon haka mutanen da ke da pcos suna tare da fama da pcos suna da lokutan haila da baa saba dasu ba lokutan da aka rasa da kuma ovolution marasa tabbas kananan seat na policle tare da jaka me cike da ruwa tare da kwai maras girma na iya zama bayyane akan ovaries akan tuban dan ta yi sabida rashin ovolution duk da haka duk da sunan polycystic bakwa buƙatan samun seat akan ovaries na samun pcos seat na ovarian basu da hadari ko ciwo. Hana kamuwa da cutan ƙanjawai yanada mahinmanci kuma akwai hanyoyi da yawa masu sirri dun rage haɗarin watsasu ga wasu hanyoyi daga cikin na ɗaya ayyukan jima’i ayi anfani da ruba yin anfani da kururun ruba yana daidai kuma akai akai yana rage yawan kamuwa da cutan na biyu anfani da man shafawa yi anfani da man shafawa na ruwa ko slim domin karyewan kururun ruba na uku aguju jimai mara karewa a kwai kuma yanya ta shan magani da ake anfani da ita wanda ake kiranta a Turance maganine wanda zi iya taimaka yana hana kamuwa da cutan hiv bayan akwai kuma yanda zaanimi likita a cikin gaggawa sabo da idan anfaɗa cikin hatsari kamuwa dashi akwai kuma shirye shiryen tamusanaman ta allura akanyi anfani da allurai da dama domin alluran dabaza suyi dashiba da kuma sirinjin don rage haɗarin kamuwa da cutan wato a rage amfani da abubuwa kaman su allurai idan za a yi amfani da shi sai dai aba sabon tasa.

Likitan yara shi ne reshe na likitanci, dake kula da lafiyar jarirai yara, da matasa tun daga haihuwa har zuwa shekaru goma sha takwas. a taƙaice, tana nufin maganin yara. Mene ne likitan yara ke yi? su ne wanda ke ba da kulawa, ba kawai ga yaran dake fama da rashin lafiya ba, har ma rigakafin rigakafin ga yara masu lafiya. Maƙasudin nazarin ilimin likitancin yara shi ne don rage yawan mace-macen jarirai da yara, kula da da yaɗuwar cututtuka, inganta salon rayuwa mai tsawo ba tare da cututtuka, da kuma taimakawa wajen magance matsalolin yara da matasa masu fama da rashin lafiya. Ƙwarewa a cikin ilimin yara sun haɗa da ilimin zucciya na yara, magani mai mahimmanci kenan, endecronolgy, ga kuma gastroenterology, hemertology ga kuma nephrology da sauransu.

Mene ne tsaftar mutum? ƙyaƙkyawan tsaftar mutum shi ne game da tsaftace tsaftace jikin ka, hakan nan yana taimakawa don kare ku daga kamuwa da cututtuka kamar perstro entritise, murna da covid 19, wanke hannu da sabulu yana kawar da ƙwayoyin cuta da zasu iya saku rashi lafiya samun tsftar jikin mutum kuma zai taimaka hana ku yaɗa cututtuka zuwa wasu mutane, tsaftar mutum ya haɗa da tsaftace jikin ka kowane rana wanke hannaye da sabulu da ruwa bayan kin shiga bayan gida, buroshin da goje hakora sau biyu a rana rufe baki da hanci da kyalle ko hannun riga lokacin atishewako ko tari, wanke hannuwanku bayan sarrafa dab dabbobi da sauran dabbobi, me yasa tsaftar mutum ke da mahimmanci? kyakkyawan tsaftar mutum yana da mahimmanci saboda yana taimakamu ku hanna rashin lafiya haka nan yana taimakawa hana ku daga yaɗa ƙwayoyin cuta da cututtuka masu yaɗuwa, ƙwayoyin dake haifar da cututtuka da yawa ana iya yaɗa suta hanyar taɓa sauran mutane, samun najasa ko wasu ruwan jiki a hannun ku, sarrafa gurɓataccan abinci, shi cikin hurɗa da datti ko abububwa, sharruɗan da zaku iya tasowa idan kuna da rashin tsaftan mutum sun haɗa da covid 19, da sauran cututtuka masu yaɗuwa, zawo masamman gastro entrayitise, cututtuka na numfashi game da mura, cututtuka na staff senior ko ƙafar ɗan wasa, lalacewar haƙori, “glaucoma” ciwon ido, wanda zai iya haifar da nuƙanta, treat warms, da sauran tsutsutsi dake bayyanawa a cikin ciki.

Muhimmancin tsarawa a cikin ilimin yara, shi ne cewa tsare-tsare su ne mabuɗin don samar da ilmantarwa mai tasiri, mai ban sha’awa da ci gaba. Manufarta ita ce tabbatar da cewa duk yara sun ji daɗin ingantaccen tsarin karatu. Suna buƙatar zama masu kula da koyo na yara. Taimaka muku haɓakawa da wadatar da mafi kyawun dama ga yara, kuma ya kamata su nuna la’akarinku game da yadda yara ke koyo. Makullin tabbatar da cewa karatun yara yana da tasiri mai ban sha’awa da ci gaba zuwa burin ilmantarwa, na farko shi ne kyakkyawan shiri. Kimar da ake haɗa cikin tsara shirye-shirye a cikin ECD yana da muhimmanci saboda yana ba ku damar yin haɗin gwiwa tare da iyalai, yara da sauran ƙwararrun yara don tsara ingantaccen ilmantarwa na yara, na yanzu da na gaba. Duk da cewa dole ne a gane muhimmancin tsare-tsare bisa kima da lura, yana da muhimmanci a yi shirye-shirye na wucin gadi. Dogayen da matsakaita waɗanda ke ba ku damar tattare albarkatu da yin la’akari da yadda mafi kyawun amfani da lokacin da ake da su. Kowanne shiri don haka, takardun aiki ne wanda zai biya ƙoƙarinku da lokacinku don shirya hanyar ci gaba. Shirye-shiryen dabarun a cikin ilimin yara, zai taimake ku don haɓakawa da wadatar da mafi kyawun dama ga yara.

Bincike ya nuna cewa mutane kusan ko da yaushe suna cin abinci da yawa idan aka ba su babban rabo. Don haka, sarafa sashi na da mahimmanci lokacin da kuke ƙoƙarin rasa nauyi ko kiyaye shi. Wani sashi shi ne adadin abincin da kuke sanya farantinku. Yin hidima shi ne ainihin gidan abinci. Domin ingantaccen sarafa abin da kuke ci, kuna iya ɗaukar kofi na da cokali masu aunawa, ko kuma a maimakon haka za ku iya amfani da abubuwan yau da kullun a zamantakewa, wanda kuma ake kira alamomi na daidaituwan masu girma. Kamar yadda 'Mayo Clinic' dayet ya bada shawara, yawancin abinci sun dace da abubuwan yau da kullun. Misali: barkonu me matsakai da girman wasan ƙwallon 'isbol' kuma ya yi daidai da hidimar kayan lambu guda ɗaya duk da take, ba duk abinci yake da alamu na gani ba, wannan hanyar za ta iya taimaka muku zama mafi kyawu a ƙididdige girman dabis da sarafa ikon gidanki.

boost delivery care waton nufi kenan kulawa bayan haihuwa kulawa bayan haihuwa ya haɗa da kula da kanki da jaririnki bayan haihuwa misali kulawar perennial ko da an yi haihuwa ta hanyar farji za ku iya kula da perennial ta hanyar shafa farjin da ƙanƙara na mintuna goma sha biyar zuwa ashirin kowace awa na awannin ashirin da huɗu na farko kuma ana iya tsarki da ruwan ɗumi bayan amfani da gidan wanka canza ƙunshi a duk lokacin da kuka amfani da gidan wanka kuma ana buƙatar hutu samun hutawa sosai gwargadon iyawa har dai in jariri na barci ana kuma buƙatar abinci mai gina jiki cin abinci har da fruit masu yawa samun motsa jiki in an ɗan fara samun ƙarfin jiki akan ɗan iya tashi ko ɗan strolling za a yi a ɗan yi tafiya daga bakin ɗaki har zuwa inda gado yake ɗan je a dawo a ɗan huta duk cikin motsa jiki ne lafiyar tunani kar ku ji tsoron neman taimako idan kun ji baƙin ciki ko damuwa kulawar jariri jaririn kuma zai buƙaci gwaji na yau da kullum daga ziyarar likitan yara

Shirye shiryen haihuwa yana faraway da samun dangantaka mai aminci tare da kungiyar kula daku, sanin cewa burin shine kyakkyawar sakamako a gareku da jaririn ku. Munason ku kasan ce hankali da kuma ji daɗin yin tambayoyi yayin da aikin ku ke buɗe, lokacin da jikin ku ya shirya dan fitar da jaririn ku lokaci ne da kuke da tsayi centimita goma ƙungiyar ku zatai aiki tare daku yayin matakin turawa na aiki, wannan na iyya ɗaukar matsakaitar sa’oi biyu zuwa uku kuma wani lokaci kuma yana iyya haɗawa da matsayi iri iri kungiyar kula daku, zata talllafa maku gaba ɗaya yayin da jikin ku keyin aikin haihuwar ku. Tallafi ƙarin goyon bayan mutane da suke can dan taimakawa yara ne, na yara kuma wata kila kungiyar kulawa da yara ƙungiyar kulawa ta yunated mai zurfi waton ‘n I c u’ dan taimakawa ta dakatar da jariri bayan haihuwa. Idan ana buƙata duk kungiyar zatai aiki tare da ku dan samun kyakkyawan sakamako a gareku da jaririn ku.

Za a iya hana cizon sauro ta hanyar shan magungunan zazzabin cizon sauro, da ɗaukar matakin kariya wato PPM domin guje wa cizon sauro, likita kuma na iya rubuta magungunan zazzabin cizon sauro, domin hana zazzabin cizon sauro a matafiya. Akwai mataka da yawa, wanda ya kamata matafiya ya yi amfani da su, don tsare kansa da cizon sauro kafin ya zo ya samu zazzabi sabboda cizon sauro. matakan kariya na sirri sun haɗa da: amfani da gidajen sauro lokacin da za a yi bacci, yin amfani da magungunan sauro, kamar su sheltos, da ake fesawa domin kashe ƙwarin sauro, sanya tufafin kariya musamman da yamma dai-dai lokacin da ana samun suna fitowa sosai kenan a yanyin ma haka, da kuma yin amfani da allon taga waɗannan abubbuwa ma sukan hana da yawa cizon sauro, da kuma zazzabi zazzabin cizon sauro.

Ingantaccen kulawa Ingantaccen kulawa shi ne matakin da sabis na kiwon lafiya ga dai-dai kun mutane da jam’a ya ƙara ruyuwa kiwo sakamakon lafiya da ake so. Ya dogara ne akan ilimin ƙwararrun ƙwararru fiyan sheda, kuma yana da mahinmanci, domin ɗaukan nauyin lafiyar duniya, kamar yadda ƙasashe ke dagewa don samun kiwon lafiya da kowa. Yana da mahinmanci a yi la’akari da ingantaccen kulawa na sabis na kiwon lafiya. Ana iya bayyana ingantaccen lafiya da hannyoin da yawa, amma ana samun ƙayuwar yadda ciwo. Ingaggatun aikin kiwon lafiya yakamata su kasance ingantacce: bada sabis na kiwon lafiya na tushen sheda na waɗanda ke buƙatansu, amintacce, gujewa cutar, gujewa cutarwa mutanen da aka yi niyya don kulawa. Kuma jama’a na sakaya bada kulawa wanda ke amsa abubbuwan da ake so, buƙatu da ƙima. An gane fa’idojin ingantaccen kiwon lafiya: sabisa na kiwon lafiya, sabis na kiwon lafiya, dole ne, lokacin da ya dace, rage lokacin jira, kuma lokacin jinkiri me cutar wa. Daidaitacce bada kulawan da bata banbanta da inganci ba, saboda jinsi, ƙabila, gurin yanke, da matain zamantakewa da tattalin arziki. Haɗe-haɗe bada kulawa wanda ke bada cikkakken sabis na kiwon lafiya da duk tsawon rayuwan rayuwa, ingantacce, haɓaka fa’idan albarkatun da suke da su, da kuma gujewa sharer gida.

Shekaru da suka wuce mutane sun kasance suna ganin likitansu kawai ne lokacin da suke rashin lafiya ko kuma suna makuwa. A yau kula da kiwon lafiya na rigakafi ya zama ruwan dare, ya yin da mutane ke samun ilimi da karfafawa game da lafiyansu. Mutan suna neman shawaran likita ta yadda za su yi rayuwa mai kyau, suna neman rage haɗari yanayi dabam dabam ko cututuka ta hanyar kiyayye abinci mai kyau, nauyi da matakin motsa jiki. likitoci kuma suna neman majinyata su dinga duba lafiyarsu akai akai, don taimaka wajen kiyayye lafiyarsu. Suna bayyana mahimmancin rigakafin a matsiyin hanyar rage yawan marasa lafiya dake bukatan magani ko tiyata. Fa’idojin dubawa akai akai sun haɗa da rage haɗarin kamuwa da cutan, gano yana yin lafiya ko cututuka masu haɗari da wuri, ƙara dama dam magani da magani, iyakan a ce hadarin rage tarwar ta hanya sa ido sosai akan yana yin da ake ciki, ƙara tsahon rayuwa da inganta lafiya, rage farashin kiwon lafiya akan lokaci ta hanyar gujewa ayyukan da ke masu tsada, ƙirƙiran kyakkyawan hadin gwiwa tare da likita don haka magani zai iya zama mafi inganci, samun sabuntawa akan sabbin bayanan likita ko fasahar da take akwai.

Hanyoyin shaƙatawa darussan warkewa ne da aka tsara don taimakawa mutane ta hanyar tashin hankali da damuwa. Maganin shaƙatawa ya kasance wani ɓangare na ilimi halin ɗan-adam na tsawon shekaru. Duk da haka waɗannan fasahohin za a iya faɗaɗasu don haɗawa da yanayi daban-daban a matsayin hanyoyin kwantar da hankali don magance damuwa, da zafi, ba ba ba ya ga tasirin san a tunani, baya ga tasirinsa na tunani. Damuwa na iya haifar da martanin ilimin lissafi, kamar ƙara yawan bugun zucciya, diahurasis, ƙarancin numfashi, da tashin hankali na tsoka. Dabarun shaƙatawa na iya taimakawa wajen rage wa’innan amsoshi marasa daɗi. Akwai bambance-bambancen dabarun shaƙatawa dayawa, kuma ƙwararrun-ƙwararrun kiwon lafiya za su iya sauƙaƙesu ko ko ya ta, ko koya ta hanyoyin taimakon kai. Wannan aikin yana bayyana fa’idodin, fasahohin shaƙatawa acikin mutanen dake fama da damuwa, kuma suna nuna rawar da ƙungiyar ƙwararru ke takawa wajen raba waɗannan ayyukan don inganta rayuwa marasa lafiya.

mutane da yawa suna samun bayanan lafiya daga internet amma ba kowane tushen yanan gizo ba ne abin dogaro ta yaya kuke sanin ko za ku iya amincewa da bayanan lafiyar da kuka samu akwai alamu da yawa da za ku iya nema na farko yana da muhimmanci a gano ko gidan yanan gizon yana daga amintaccen tushe shafukan yanan gizo na kiwon lafiya da gwanatin tarayya ke daukar nauyinsu wuri ne mai kyau don farawa dot golf za a bi adireshin gidan yanan gizon su sannanen makarantun likitanci da manyan ƙungiyoyin ƙwararru kuma na iya zama tushen bayanan lafiya masu kyau don sauran duba yanan gizon yana da muhimmanci a yi ɗan tambayoyi wane ne ke ɗaukar nauyin gidan yanan gizon kuma mene ne burin su wata ƙila suna ƙoƙarin siyar maku da samfur maimakon sanar da ku nemi wanda ya rubuta kuma ya duba kuma ya duba bayanin shin kwararrun likita ne yi hankali game da kowane gidan yanan gizo da ke ba da gyara mai tsauri ko maganin mu'ujiza da matsalar lafiyanku haka nan yana da muhinmanci a lura lokacin da aka rubuta bayanin yawancin lokaci za a same kwanan watan da ya shafi yanan gizon ba kwa son yanke shawara bisa bayanan da su ka wuce shafukan sada zumunta irin su facebook da twitter wata hanyar samun bayanan lafiya ne amma a kula kawai saboda post daga aboki ko abokin aiki ba ya nufin yana da gaskiya ko imiyance ko a kimiyance bincika tushen asali don ya ke shawara da kan ku babu bayanin da ku ka samu a kan layi da zai maye gurbin ganin ƙwararrar likita ko yi ƙarin shawarwari kan memon igantaccen lafiya

Banbance banbancen addinai a duniya yana haifar da ƙalubale ga masu daba kiwon lafiya da tsarin don bada kwararrun likitaccen al’adu. Kwarewar al’adu shine ikon masu bada lafiya na ƙungiyoyi dan isar da ayyukan kula da lafiya waɗan da suka dace da al’adu zamanta kewa da buƙatun addini na masara lafiya da dangin su. kulawa na al’ada na iyya inganta ingancin hakuri da sakamakon kulawa. Dabarun motsa kwararrun lafiya da tsarinda tsarin zuwa wa ‘yan’ nan manufofin sun haɗa da horo na cancantar al’adu da haɓɓaka manufofi hanyoyi dake rage shinge dan bada kwararrun kulawar haƙuri ta al’ada. Sakamako na rashin kwarewar al’adu idan masu samarwa da tsarin kiwon lafiya basa aiki tare don bada kulawa na al’ada marasa lafiya na iyya samun sakamako mare kyau na kiwin lafiya. samun ƙarancin kulawa kuma basu gamsu da kulawan da suke samu. An rage hurɗan kwararrun masu masu haƙuri ƙanar hurɗan kwarru masu hakuri da lafiya sunada a laka da rage gamsuwa a jikin mai bada lafiya. Haƙika afirikawa, asiya, fulatinus da musulmai sun bada rahoton cewa ingancin kulawarsu ya ragu saboda ƙabila da kabilanci.

An tabbatar da cewa majinyaci yana da ikon yanke shawara masu sana'a na kiwon lafiya su yi la'akari da abubuwa da yawa. Na Farko dole ne su ƙayyade ko mai hakuri zai iya gabatar musu. Wannan ya haɗa da yanayin rashin lafiya kasada da wasu fa'idojin jinya da wasu hanyoyin da za a iya samu. Na biyu masu sana'a na kiwon lafiya dole ne su tantance ko mai hakuri zai iya fahimtar sakamakon yanke shawara ciki har da haɗarin haɗari. A karshe masu sana'a na kiwon lafiya dole ne su ƙayyade ko mai haƙuri zai iya yin magana da shawararsu a fili da daidaituwa. Ana ganin majinyaci da raunin yanke shawarar ƙwarrarru kiwon lafiya dole ne su ɗauki mataki don tabbatar da cewa ana mutumta 'yancin nasu. Wannan na iya haɗawa da haɗa dangi ko masu kula da doka a cikin tsarin yanke shawara ko neman ra'ayi ga wurin ƙwararren kiwon lafiya.

Martanin jama'a game da gargaɗin bala'i. Wannan labarin yana magana ne a kan abubuwan da ke shafar martanin jama'a ga saƙon gargaɗi, da kuma hanyoyin da mutane za su iya bi kafin su ba da amsa. Waɗannan abubuwan sun haɗa da samun tabbacin gargaɗin daga maɗabin hanyoyin, tuntuɓar abokkai da dangi, Halaye na mutum ɗaya, da fasali na saƙon da kansa, misali tsafta, daidaito, da wuya ɗaiɗaikun mutane su bi duk umurnin cikin biyayya, amma ana iya yin abubuwa da yawa don shawo kansu su ɗauki matakin da ya dace. Amsar jama'a kai tsaye, gargaɗin da Hukumomi suka yi game da wannan abun, da wani abun da ya faru, bai sa jama'a su ɗauki mataki kai tsaye ba. A maimakon haka ya ƙunshi tsarin shiga tsakani na samuwar fahimtar da fassarar da abubuwa da dama suka shafa, suka haɗa da hassashe-hassashe haɗari, salon faɗakawar da abubuwan zamanta kewa iri-iri. Bincike ya nuna cewa, mutane suna yin la'a'kari da waɗannan tasirin, sannan su yi aiki maimakon yin aiki wanda zai haifar da ruɗani na zamantakewa, ganima, firgita, rashin motsi saboda rawar jiki, ku kuka san haka, biyayya ga Hukuma.

kafofin watsa labarai suna taka rawa sosai wajen yaɗa bayanan lafiya da bayanai ga dimbin masu sauraro wannan bayanin ya haɗa da saƙon game da rigakafin cututtuka hanyoyin cigiya da sabon bincike da cigaba da fannin likitanci ana isar da wannan wayar da kan jama'a ta hanyan shirye shiryen ilimantarwa ashidu da yaƙin wayar da kan jama’a bugu da ƙari kafofin watsa labarai na iya zaburar da ɗai ɗai kun mutane da al'umma don ɗaukan matakai masu kyau don inganta lafiyar su wannan yana da muhimmanci musamman a lokacin da ake saurin yaɗa bayanai masu ɓarna gaba ɗaya kafofin watsa labarai wani ginshiƙi ne na wayar da kan jama'a game da harkokin kiwon lafiya ta hanyar ba da bayanai ba ilimi ba da shawara da haɓɓaka kyawawan sauye sauye a cikin halayen lafiya na ɗai ɗai kun mutane da al'ummomi

Tsara tsarawa shine aikin tantance wanda zai iyya ai watar da wasu matakai na shirin aikin da kuma lokacin da zasu iyya yin hakan. Suna ƙirƙiran gerin tushen lokaci ne dan kammala aikin, a lokacin tsara tsarin kamfanoni suna bincika al barkatun su kuma su tantance wa ‘yan’da suke da mahimmanci dan kammala burin aikin. Shugabanin ayyuka na’iyayin la’akari da kasafin kuɗi da ake ƙayayyade a tamakin tsarawa kuma sun ware albarkatu game da kayan aiki, membobin kungiyan da lokaci ya yinda suke ƙirƙiran jadawali shugaban kungiyan suna bincika lokacin da jadawalin aikin ke buƙatan kungiyar ke buƙatar ta kai. Takamammen matakai wannan zai iyya taimaka masu ƙirƙiran wurare mai mahimmanci yin amfani da wannan wuraren bincike, kungiyar aikin suna tantance ko aikin ya kasan ce baya bayan lokaci kuma idan suna buƙatan yin gyare gyare dan cimma burin su.

Dole ne ko wani abokin tarayya ya yarda da yin jima’i, wannan yana nufin dole ne duka mutanen biyun sun yarda cewa aikin ya faru ko ya shafi taɓawa sunbata koko wani nau’in jima’i. Kowani naui’n jima’i yarjejeniyan dole ne a bayyane sanarwa kuma bada shi kuma ba da shi kyauta in ba haka ba ana ɗaukan aikin farin jima’i lokacin, lokacin ba da ba da lokacin ba da izini mutum na iya cewa su yarda da ayyukan abokin aikinsu suna iya bayyana yardansu ta kalmomi hali ko ayyuka kamar murmushi. Mutumin da ya ce ko be yi komai ba be yarda da yin jima’i ba, ba dole ba ne se ɗayan daga zahiri domin nuna da nuna ba su yarda ba, har ila yau dole ne wanda ke da hannun ya fi ta izini, ba wani ze iya bayarwa ba. Abokan hurɗa dole ne su ɗauki matakai ma’ana don tabbatar da yadda cewa ɗayan ya yarda, misali ta hanyan tambayar mutumin idan sun yarda su shiga cikin jima’i ko tambayar ko suna jin daɗin aikin.

Lokacin smun tinanin samun barcin da kuke buƙata al’ada ne a mai da hankali kan yawan sa’oin barci da kuke samu duk da ya ce tsawon lokcin barci yana da mahinmanci ba shi ne kawai ɓangaren lissafin ba, har ila yau yana da mahinmaci a yi tunani game da ingancin bacci da ko lokacin da ka kwashe bacci yana dawo ga gaske cigaba cikin sauki, sauda yawa ta hanyan sake zagayowan bacci wanda ya ƙunshi matakan bacci daban-daban guda huɗu wani muhinmin sashi ne na samun hutu mai inganci ko wani matakin bacci yana takarawa wajen ba da daman hankali da jiki su farka cikin annashuwa fahimtan yanayin bacci. Kuma yana taimakawa wajen bayyana wasu matsalolin bacci game da rashin bacci da hana baccin, bacci na iyayin tasiri ga bacci da kuma lafiyan mutun, bacci ba yunifom ba ne mai makon haka a tsawon dare jimillar baccinka ya ƙunshi zagaye da yawa na yanayin bacci wanda ya kunshi matakai guda huɗu, a cikin dare na yau da kullon mutum yanayin hawan bacci sau huɗu zuwa shidda ba duka lokutan bacci suke tsayi ɗaya ba, a matsakaita suna ɗaukan mintina casin kowanne.

Sarrafa damuwa, mene ne sarrafa damuwa? yana iya zama kamar babu wani abu da zaku iya yi game da damuwa babu hanyar da zaku guje wa shi kuma babu hayar da za a kawar da damuwa gaba ɗaya idan ya faru, ƙudirin ba zai daina zuwa ba za a taɓa samun ƙarin sa`o`I a cikin a cikin yini ba, kuma aiyukan ku dana iyali za su kasance masu wahala ko a yaushe amma gaskiyar itace kuna da iko da yawa akan damuwa fiye da yadda kuke tunani a haƙiƙa sauƙin fahintar cewa kai ne ke sarrafa rayuwar ka shi tushen sarrafa damuwa, sarrafa damuwa shi ne game da ɗaukan nauyi na tunanin ku, motsin zuciyar ku, jadawalin ku, yanayi da kuma yadda kuke magance matsaloli, maƙasudin shi ne daidaitat daidaitaccen rayuwa tare da lokaci dan aiki ɗan ɗangantaka, shaƙatawa da kuma nishaɗi da ikon riƙewa cikin matsin lamba da fuskantar ƙalubale gaba ɗaya,, sarrafa damuwa ya ƙunshe amfani da dabaru daban daban da dabarun jurewa dan inganta yadda kuke amsa abubuwa masu damuwa a rayuwar ku, amma ba ɗaya ɗaya daidai duk ba, shi yasa yana da mahimmanci ayi gwaji da gano abin da yafi dacewa da ku ko kuna neman rage yawan matakan damuwa ku gujewa ku gujewa matsalolin da ba dole ba a rayuwar ku ko magance damuwa a wannan lokacin dabaru da dabarun sarrafa damuwa na iya.

yanda ake gane mutum ya ƙware shi ne, za a ga mutum yana tari sannan kuma yana neman yayi Magana ya kasa wani lokaci a ga mutum ya fara canza kala, wani lokaci a ga gaba ɗaya abu ya maƙale ainin mutum ya kasa Magana, taimakon gaggawan da za ai ma wanda ya ƙware shi ne a tsugunnan da shi a bubbuga masa bayansa ko kuma in yara ne ai maza a kira “emergency” ko kuma suma a bubbuga bayansu. ana kuma san cutar tarin fuka da tarin fuka ba duk wanda ya kamu da tarin fuka bane ke rashin lafiya amma idan kai rashin lafiya kana buƙatar aim aka magani, idan kuna kamuwa da ƙwayoyin cutar amma baku da alamun cutar kuna da tarin fuka marar aiki ko kamuwa da cutar tarin fuka wanda ake kira Latin TV yana iya zama kamar tv ya tafi amma yana barci a cikin jikin ku, idan kun kamu da cutar kuna da alamun bayyanar cututtuka kuma kuna yaɗuwa kuna yaɗuwa kuna da cutar tarin fuka ko cutar tarin fuka matakai uku na tarin fuka sune kamuwa da cuta na farko, kamuwa da cutar tarin fuka cutar tarin fuka mai aiki, yaya cutar tarin fuka ta zama ruwan dare? Kimanin mutane miliyan goma ne suka kamu da cutar tarin fuka da duk faɗin duniya kuma kimanin mutane miliya ɗaya da ɗigo biyar ne suka mutu sakamakon cutar a shekarar dubu biyu da ishirin, tarin fuka ya taɓa zama sanadin mutuwan mutane a amurika amma adadin waɗanda suka kamu da cutar ya ragu cikin sauri a shekarun dubu ɗaya da ɗari tara da arba`in da dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin bayan da masu bincike suka gano.